Ebijuma eby'emiringo etarikushushana kandi birikugura sente zitari kushushana harimu ebirikutukura harimu ebirikwiragura ,harimu n'ebindi bingi.

Nindeeba ebijwaro bihinyire nibabiguza omu katare bihanikire bihinyire biri omu bisero by'okubigurizamu.

Ndiyo nindeeba kompakiti kandi orutambi rwayo rurugiremu, ruhinyahinyire aha rubaju rwayo erambikire aha kapapura ka kinzaari kandi kompakiti neya mutaare

Enjoki zerunzire aha kiti kandi zitari omu kihumi ziri aha kiti kyonka zirikuzerera.

Esowaani erimu amahuri gasiikire hamwe n'emondi zirabize omu buto kandi esowaani erimu n'eya mutare erimu n'obunyarara burairagura. Aha rubaju rwayo hariho akasowaani k'ekiti kariho obubapura bw'okwesimuuza n'omusyo hamwe n'ehuuma.

Enjoki ziriyo nizishohora omukihumi zirikurabira omumwiina ahakafumure akariho ezimwe niziguruka ezindi nizitamburira ahamwina gw'ekihumi